Yemitongo nematenda anohamba muantu kubudikidza ngekufena mweya une muntu une utongo hino hurumende yakapindire munyaya idzodzo yekuti vantu veshe vabairwe.

Kune Mithungu yakawanda pashi reshe inotambudze vantu muthungu iyoyo imweni inoite kuti ukafema muntu ane munthungu mweya wakona unouye pauri hino vantu vanoshandise zvivhara muromo nemiro kuti vasabatirwa ngemuthungu.

Kune mutungu imweni inohamba pashi penyika panapa. Pashi peshe, pane mutungu yanesa. Hino kuti mutungu iyi isanesa uye isazobate vanthu, vanthu vanosisre kuenda kuzvibhedhlera kundobaiwa majekiseni ekudzivirira mutungu iyi kuti isazovabata ngesimba.

Kune matenda anobata vantu veshe. Matenda awawo akasiyana-siyana nemuhlobo yawo. Matenda awawo anosise kuti vantu vaende kundobairwa, kunyangwe nevana vadoko vari kuzvikora vanobairwa.

Mazuva anaya kune mitungu inobata vana vadoko vana vese vakasisire kuende kuzvibhedhlera kunobairwa. Kuti mitungu iyi yakuuya irege kubata ngesimba. Hurumende iri kuita izvozvo vamweni vana vanotobairwa kuzvikora veitohamba veutano veibaira vana kuti vasabatwa ngemitungu iriyo.

Kune matenda nemuhlobo yakasiyana-siyana. Muhlobo iyoyo ine marapirwe ainoitwa. Kune miti yematenda anouya ari mitungu inenge yeide kuti vantu vaende kobairwa, vakuru nevadoko kuzvibhedhlera zvikuru, nedzimweni ndau dzinobairwa vantu nekuzvibhedhlera zvidoko.

Kune mitongo nemitongo iriyo mazuwa anaya inobata vantu pashi reshe vantu vakasisire kuti vaona kuti vabatwa ngemutongo nedenda woende kuchibhedhlera wondorapiwa iyoyo nekubaiwa majikiseni kuti vantu vakasire kupora.

Mazuwa anaya kune mutongo nematenda akasiyana siyana mutongo nematenda awawo anode kuti muntu azvidzivirire nekupfeka mbatya zvinozvivhara muromo zvinovhara muromo kuti usafema mweya wakashata ngekuti watofema mweya uwowo wotobatirwa ngedendaro.

Kune muhlobo nemuhlobo ematenda akasiyana. Matenda awawo anoda kungwarirwa . Muzvikora mwo vana vanobairwa vave pamazera anenga akatarwa kunyangwe nevana vari pamukaka vanobairwawo . Nevantu vakuru vamene kudzivirira matenda akadaro.

Kune mitombo nemitombo inotyisa pashi reshe mitombo iyoyo inobatirwana kuburikidza ngekufema kunyangwe nekurya matsvina vantu vazhinji vakapera kufa vachiita sekuhudha muntu eihudha kasingaperi nemutungu wakamboitikeyo wecovid unohambiswa nekufema mweya.

Kune mutongo wezvematenda akasiyana -siyana yanesa pashi reshe. Kudziirira mutongo wakadai vantu vanozi ngavapfeke zvivhara muromo nemiro uye mbatso dzinozi ngadzifafaidzirwe uye vantu vanoziye ngavabaiwe majekiseni anodzivirira utongo hwakadai.

Muntu weshe pashi reshe une kodzero yekuva neutano hwakanaka. Imweni kodzero iri kukurudzirwa ngehurumende ngeyekuti muntu weshe aone mvura yakachena mundau dzavanogara umomo zvisikanesi.

Shirwshi nyika dzeshe dzinokoshesa kutu muntu ave neutano hwakanaka hurumende yedu inoite izvozvo ngekugundisa vantu maringe ngezveutano kuti utano hugume kumuntu weshe vantu veiende kundorapiwa kuzvibhedhlera.

Pashi reshe rinokoshesa utsanana hwevantu. Imweni njira inokosheswa ndiyona utsanana hwevantu ,kuti muntu weshe ,aone mvura yakachena yekumwa. Hurumende iri kutse zvibhorani zvekuti vantu vaone mvura.

Pashi reshe rinezvirongwa zvekuti vantu vaite utano hwakanaka. Vantu vanofundiswa mumantaraunda maanogara nemumamizi maanogara kunyangwe nepanoungana vantu, vantu vanototi vafundiswe ngezveutano kuzvibhedhlerayo iyoyo vantu vanofundiswa.

Hurumende pashi reshe inokoshesa utano hwevantu. Inokarire kuti munhu weshe ave nemvura yakachena. Munhu weshe akwanise kuona mvura yakachena mundau dzeshe. Hurumende irikuzviita ngekutsa migodhi munharaunda dzinogara vantu, mumathaundi nemuzvikora.

.Chiro chinokoshese utano hwemuntu weshe. Muntu weshe unosisire kunge aine utano hwakanaka. Hino zvinoite hurumende kukoshese utano inoone kuise mvura mundau dzeshe dzinogara vantu. Nemuzvikoramwo umwomwo, mvura yaakucherwa kuti vana vaone mvura yakanaka.

Hurumende dzeshe dzine zvirongwa zvinokoshese utano. Chimweni chirongwa chekukoshese utano ngechekuti muntu weshe unofanira kunge eiona mvura yakachena. Hurumende yedu iri kuita izvozvo kuburikidza ngekudure migodhi yekuti vantu vawane mvura nekugadzira nzvimbo dzeshe kuti dzive nemvura.

Pashi reshe rinokoshese utano hweantu imweni njira yekukoshese utano hweantu kuone kuti vantu veshe vawane chikafu ere chekurya , chikafu chinowaka muviri. Hurumende yedu inotsvake chikafu ichiunganidza kuti vantu vadetsereke vasabatwe ngezvirwere.

Pashi reshe rinokoshese kuti muntu veshe ave nehutano hwakanaka. Imweni njira neyekuti vantu veshe nevana vadoko vanofanire kuvana mvura yakachena yekumwa.

Pashi peshe riri kuite urongwa hwekuti utano usvike kumuntu weshe nevana vadoko vanosisire kuti vaone kurya kwakanaka kunoaka miviri nemvura yakachena.

Pashi reshe rinokoshesa kuti vantu vave neruzivo maringe neutano. Pashi reshe rinofundisa vantu ngenjira yakasiyana. Muntu veshe anorwara anofanire kuende kuzvibhedhlera kundobetserwa.

Hurumende inodetsera vana muzvikoramo kuti vana vave nehutano hwakanaka imweni njira ndeyekuti vana vawane chikafu chinopisha chvanodya pachikora, hurumende inounze zvikafu uye zvikora zvinotoitawo chikafu.

Pashi reshe panokosheswe utano hwevanthu. Pane zvirongwa zvinoitwa pashi reshe kuti utano huveko kuvana vadoko, vanobairwa mishonga nemajikiseni ekuti utano hwavo hurambe hwakanaka kuti vasabatwa ngematenda anohamba mumbepo neimweni....

Pashi reshe riri kuite zvirongwa zvakasiyana maringe neutano hwevantu, kungwarire utano hwevantu, kubve kumatenda, amweni anokonzerwa nekunaya kwemvura yakawanda ,ari mafashamu.

Pashi reshe rinokoshesa utano hwevantu vantu vakufundiswa mararamiro avangaita mune utano mwana weshe unokosheswa kuti ave ngeutano hwakanaka bantho reUNICEFrinoita zvirongwa zvakawanda kufundisa vantu.

Pashi reshe raakukoshesa kuti vantu vave neutano hwakanaka. Munyika mwedu munomu meZimbabwe, kwaakutsiwa mvura mumanharaunda anogare vantu kuti vantu vaone mvura yakanaka. Muntu weshe unofanire kuone mvura yakanaka. Kunyangwe nemumataundimwo zvirikuitwa, kuti muntu weshe ave nemvura yakanaka.

Pasi reshe rinokoshese utano hwemuntu weshe utano hwevana vadoko hunokosheswazve vana vadoko vanosisire kubaiwa majikiseni anemutombo yakasiyana siyana pakukura kwavo zvinoenderana nekukura kunenge kwaita mwana nemitombo yacho.

Redxondo idenda ranesa pashi reshe vantu vazhinji vari kubatwa ngedenda rona iroro vantu vane denda rendxondo vanodetserwa kune vanoita zvekuningire ndxondo mumandau akasiyana.

Utano hwendxondo chiro chakakosha denda rendxondo rabata vantu vakawanda pashi reshe. Hurumende iri kudzidzisa vantu kuti vangabetserwa ngenjira ipi kurapa chirwere ichi.

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana mihlobo yazvo, asi mazuwa anaya kwaane chimweni chirwere chendxondo. Chirwere chinechi chinode kuti vantu vapote veifundiswa, maringe nechirwere ichi, nematambudziko anosangana nevantu vanenge vane chirwere ichi, uye kuti vanodetserwa sei.

Kune urwere hwayayo mazuwa anaya, urwere hwendxondo. Vantu vanorwara nendxondo vanode kudetserwa ngekuti vantu havasati vaziya kukosha kwazvakaita kudetsera vantu vona avavo vanoshupika ngeurwere hwendxondo.

Pasi reshe vantu vakawanda varikubatwa ngematenda akasiyana asi rimweni denda ririkubata vantu ngere ndxondo , chirwere chendxando chanesa pashi reshe uye vantu avasati vachizwisisa chirwere chendxando chinode kuti vantu vafundiswe vaziye maererano nezvecho.

Urwere hwendxondo urwere husati hwazikanwa ngevantu pashireshe. Urwere hwendxondo hunoshaisha makurire amuntu nemarara mire ake pashi reshe varikuite mazuwa ekufundisa vantu kuti vazive urwere hwenondxondo.

Chiro chakakosha maningi kuti vanhu vakoshese utano hwendlondo ,hutano hwendlondo waakubata mazera ese, ana adoko neantu akuru, arikubatwa ngechirwere ichi ,zvino vantu vanode kuti vaziye vafundiswe kuti vanoite wokudini vanodetsera sei vantu vakadai nekuti vanoda kudetserwa nekukasira.

Utano hwendxondo utano hwakakosha mazuwa ano chirwere chendxondo chatekeshera pashi reshe vantu vari kufundiswa ngezve urwere hwendxondo uye ngekuti chiini chingaitwa kunevana vanenge vabatwa ngedenda rendxondo.

Hutano hwendxondo hutano hwakanaka hwakakoshere muntu veshe. Nyika yeshe inofana kuti ifundiswe ngenyaya yeutano hwendxondo. Hutano hwendxondo hausati vanyatso kuzikanwa vantu vanofana kubetserwa veifundiswa maringe ngeutano hwendxondo. Kuti vangabetsereka sei kuti avirwa ngedenda reutano hwendxondo.

Ndau dzinobetsere vantu nekuzvibhedhlera zvidoko vantu varwara vanosise kuenda iyoyo ngekuti zvapasinde nendau dzinogara vantu. Vantu havachahambi mumango wakakura kuenda kuretu kundohloiwa.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinobetserwa vantu dzakaiswe musindemwo munogara vantu. Kuti vantu vaone kubetserwa vanenge vabatwa ngematenda akasiyana-siyana nguva iripo. Havachahambi mumango vakakura kuende kobetserwa.

Ndau dzinodetserwa vantu kurapirwa dzinoonekwa mundau mwona umwo munogara vantu dzakaita sezvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzingadai dzeidetserwe vantu kurapwa.

Hurumende yakazviona zvakasisira kuti zvibhedhlera zviwande munyika mwedu, peshe-peshe, vantu vakuende kuzvibhedhlera zviripasinde navo, avachahambi mumango wakakura. Nezvibhedhlera nepanodetserwa vantu maane ndau dzinodetserwa antu kuti anenge arwara akasire kudetserwa.

Hurumende irikuita danho rakasiyana siyana rekuti utano usvike kumunhu weshe. Zvibhedhlera zvakawanda zvakabeurwa nekuakwa munyika yedu ineyi nezvibhedhlera zvidoko, zvibhedhlera zvikuru nedzimweniwo ndau dzinodetsera vantu.

Kwane zvibhedhlera zvidoko zvinodetserwa antu anenge arwara nendau dzinotenderwa kudetsera vanenge varwara vantu avachahambi mimango yakareba kuti vaende kodetserwa vakuhamba pasindepo kuti vaone kudetserwa.

Nyika yedu ineyi yeZimbabwe mune ndau dzinodetserwe vanthu vanenge varwara dzakasiyana siyana ndau idzi dzinowanikwe mundau inogara anthu mumataundiyo iyoyo nemuntharaunda mune zvibhedhlera zvidoko zvekuti vanthu vadetserwe pavanenge vabatwa ngematenda.

Chakakosha kuti vanhu vaende kuzvibhedhlera zvidoko nendau dzinorapirwe antu mumantaraunda veipota veindoningirwa utano hwavo zvakaita ingatei Zvekuningirwe kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere mumwiri mwemuntu mwoyo urukuti ngazi inohamba zvakanaka ere.

Kune ndau dzinodetsera vantu vanenge vachirwara yepazvibhehlera zvidoko zvinenge zviri pasindepo. Mwana weshe une muzera unenge wakatarwa unosisa kubairwa unobairwa ndau idzodzo dzinodetserwa vantu kana zvibhehleya zvidoko kwavanenge vachidetserwa.

Mazuwa anoaya muntu akarwara wakukwanisa kuenda mundau dziri misinde imwomwo dzinodetsera kana kuzvibhehlera zvidoko zvinodetsera ,mundhu haagari pamuzi eizwa kuti uri kurwara. Mundhu unotorumba kundau dzirinodetsera idzodzo nekuzvibhehlera zvidoko ndokunooneka rubatsiro ngekukasira.

Hurumende yemunyika mwedu yakaona zvakasisira kuyi pave nendau dzinodetserwa vanorwara nezvibhedhlera zvidoko munharaunda nemunzvimbo dzese, kunyangwe kuri kumataundi iyo iyoyo ndau dzakuwanikwa dzakawanda..

Muzvibhehlera zvidoko nendau dzinodetserwa vantu , vantu vachinge vabatwa ngematenda vanoende kuzvibhehlera iyoyo. Ngevana vadoko vanoendawo kuzvibhehlera kundobaiwa mishonga dzinenge dzakasisira kuti vabairwe nenguwa yavanenge vaguma.

Pane chibhedhlera nedzimweni ndau, dzinodetserwe vantu vanenge veishupheka ngeutenda hwakasiyana -siyana. Ikweyo vantu vanobetserwa, vanopuwe mutombo, nezveshe nemaphilizi ,nekubairwa majikiseniwo, avanenge veizi vabairwe.

Ndau dzirimunyika munomu dzinodetsera vantu kuti varapwe kumataundi iyo iyoyo nekumakanyi mumanharaunda kwanezvibhehlera. Zvibhehlera zvapasinde nemunogara antu kuti vantu vasatore nguwa yakareba vasisi kudetserwa uye kuti vasahambe mumango wakakura.

Bazi rinoonekwa nezveutano rakuenderera mberi reifundisa vantu pamusoro pevatano mundau dzakasiyana, munyambori muntaraundamo, vantu vakufundiswe kukosha kweutano. Vantu vakufundiswe kuti vanofanire kuende kuzvibhedhlera veindohloyiwa.

Chirongwa cheutano kuti chisvike kumuntu weshe zvinodetsera nyika yedu. Muntu weshe nevanorarama neurema hwakasiyana-siyana vanokurudzirwa kuti vafundiswe maringe ngezveutano kuitire kuti nyika yeshe inge iine utano hwakanaka, pasava nevanoneseka ngezvirwere.

Chiro chaka kosha maningi kuti vantu vafundiswe maringe ne utano zvaka sisira kuti muntu weshe aziye kuti utano hwake hwaka ema pari izvozvo zvinoitwa ngekuenda ku zvibhedhlera nekuzvi bhedhleya zvidoko vantu veindo ningirwa ngazi veingo nirwa zvee kuti vari kufema zvakanaka ere nekudziya kwe muviri.

Ro chakakosha kuti muntu weshe afunde ngezveutano vana kadzizveshe nevana rume vakufundiswa zveutano ngevanoite zveutano kunyangwe muzvikora nemuntaraunda munogara.

Kuti utano usvike kuvantu veshe, hurumende inezvirongwa zvakawanda, zvayiri kuyita mundau dzakasiyana dzinogara vantu nemundaraunda, vantu vanofundiswa maringe ngezveutano kunyanya chirwere chendxondo chavayo mazuva ano.

Vantu veshe vari kufundiswe pamusoro pematenda anobata vantu matenda anoite zvekutapudzirwa kubva pane umweni achienda pane umweni vantu vari kufundiswa kuti matenda akadai anoda kuti vantu veshe vadziirire ngekubairwa.

Utano chiro chakanaka maningi kumuntu weshe, nyika dzeshe pashi reshe ririkukoshesa utano hwevantu. Umweni utano hunokosheswa ngewechirwere chiriyo cheshuramatongo, vantu veshe vanofanirwa kutorwa ngazi veiningirwa chirwere ichi.

Pashi reshe rine zvirongwa zvarinoita zvakawanda zvinoite kuti utano husvike kumuntu weshe. Imweni njira yavanoshandisa ngeyekuhamba veifundise vantu maringe ngezveutano nematenda anenge ariyo vantu vanofundiswa, muzvikora, muzvibhedhlera nemundau dzakasiyana.

Kune mutemo ine chekuita neutano yakadzikwa pashi reshe. Mitemo iyi inosanganisira mutemo weshuramatongo kuti vantu veshe vanofanira kuoongororwa ngazi yavo veipuwa maphilizi anoite kudzikisira utachi...

Zvibhedhlera zvikuru nedzimweni ndau dzinodetserwe vantu vanodetsera kuti munthu weshe anenge arwara orumba kuende pona apapo kundodetserwa. Hurumende iri kuise mutombo muzvibhedhlera nemichini yekuti vanthu vadetserwe.

Hurumende yenyika yedu inodetsera yaamho muzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinorapwa vantu, ngekuendesa motikari dzino twara vantu vanenge varwarisisa kuvaendese kuzvi bhedhlera zvikuru zvapadera dera.

Kune ndau dzakawanda dzinodetsera vantu vanorwara vamweni vanodetserwe zvibhedhlera iyoyo muntu unoenda eindorapiwa eirwara eipiwa mitombo yekuti vantu vapore nyika yeshe.

Munyika munomu zvibhedhlera zvawanda zvinodetsera antu vanenge veirwara ngematenda akasiyana. Kune dzimweniwo ndau dzakaiswe ngehurumende, dzekuti vantu vaende kundokohloiwa hloiwa iyoyo, vanenge veipandiwa ngemuwiiri.

Zvibhedhlera nendau dzinorapirwe vantu, munganyari muri mumakanyi nemumathaundi, zvinodetsera vantu kuti vakasire kurapiwa, vanenge vane matenda akasiyana-siyana. Vantu avachahambi mumango wakakura kuende kuzvibhedhleya.

Zvibhehlera zvenyika yedu muno zvakuningirika yaamho, hurumende irikunasirise zvibhehlera nekuise mitombo nekutsvake michini yemazuwa ano aya inodiwa kuti vanhu vadetsereke nedzimweni ndau dziri kubeurwa dzekuti vanhu vadetsereke munharaunda mevanenge vechiigara munyambori mumataundimwo zvirikuitwa izvozvo.

Mazuwa anaa kwaane zvipatara zvikuru nendau dzinodetsera vantu vanorwara. Vanhu vashe vanorwara vanakadzi vane ndani vanoenda kuzvibhedhlera koohloyiwa nepuwa mitombo inenge yeidiwa nguwa iyoyo.

Zvibhedhlera ndokunoende vantu veindorapiwa matenda akasiyana siyana uyezve kwane ndau dzinodetserwa antu kuti varapiwe kuzvibhedhlerayo iyoyo ,vantu vanopuwa mitombo yavanenge vazi ndiyo inovarapa, zvinodetsera utano hwevantu.

Hurumende inoite basa rakakura maningi mukanyi nemumathaundimwo, kuzvibhedhlera kuti kuve nezviro zvakakwana. Hurumende yakatsvake motikari, dzinodetsere kutwara vantu, vanenge varwara kuendeswe kuzvibhedhlera.

Kune zvibhedhlera zvikuru nendau dzinobatsirwa vantu muntaraunda dzinogara vantu. Zvibhedhlera zvikuru zvinoite zvakawanda iyoyo kunyangwe vanenge vakuvarisisa vane ndau dzavanorapiva, uyezve vanenge veide kuvhiiva vane ndau dzavanorapiva.

Hurumende yedu yakaise zvibhedhlera mundau dzakasiyana. Dzimweni ndau dzinoite kuti vantu vabairwe. Madhogodheya anenge aripo einingira nekubetsera veshe vanode kubetserwa.

Zimbabwe se nyika yaka kwanise kuaka zvi bhedhlera zvakawanda muno detserwa vantu kune dzimwewo ndau dzisiri zvi bhedhlera dzino detserwe vantu kuitire kuti vantu vave ne utano hwaka naka neku rapiwa pa sinde vasasa hamba mu mango wakakura kuenda ku zvibhedhlera .

Hurumende irikuaka zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsere vantu vanorwara. Vantu vanoende iyoyo kunodetserwa vasati vaende kuzvibhedhlera.

Yedu yezimbabwe yaane zvibhedhlera zvikuru zvibhedhlera zvikuru Nedzimweni ndau dzinodetserwa antu kuzvibhedhlera zvikuru iyoyo muntu akaonekwa kuti aasati apora unogare muchibhedhlera eirapiwa kune zvimwrni zvibhedhlerazve zvaanamai vanenge vane pamwiri.

Mazuvaanya vantu vanofanira kudetserwa muzvibhedhlera ,zvibhedhlera zvawanda munyika mwedu nezvibhedhlerawo zvidoko nedzimweni ndau dziripo pakudetsera vantu vachinge varwara kuzvibhedhlera ikweyo iyoyo nedzimwe ndau dzinodetserwa vantu vanorapi .

Antu anorwara azhinji akudetserwa ngekuenda kuzvibhehlera nendau dzimweni dzinorapiwa vantu. Iyoyo kunana dhokodheya vanohloya nekurapa vantu zvakanaka. Tinobonga hurumende.

Zvibhehlera zvanaka maningi uye zvinodetsera kuti kana antu achinge arwara anoenda kuchibhehlera korapiwa. Kune dzimweni ndau dzisiri chibhehlera dzinorapirwa antu saka antu achaneneseki ngekuti hurumende yedu yeZimbabwe zviriita kuti zvibhehlera zviwande antu arapwe ngekukasira pachiri nemukuwo kana vachinge varwara.

Kune zvibhendlera nendau dzinodetsera antu vanorwara. Muntu akarwara unoenda kuchibhendlera nendau dzinodetsera vakadaro vona avavo. Kuzvibhendlera ikweyo vanofundiswa maringe nezveutano hwakanaka.

Mitombo inotengwe kuzvitoro zvinotengese mutombo muntu akarwara akenda kuchibhlera chidoko, akanyorerwa kuzi endawo tenga mutombo ngaende kuzvitoro zvinotengeswe mitombo iyoyo kwete kutenge mitombo mupato kana munjira inenge yeitengeswe ngeantu anohamba.

Mitombo yechiyungu yakasiyana siyana zvichiendarana nemuhlobo yayo nenjira inorape zvirwere kune imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvemukati zvekuti muntu unoyende kuzvibhedhlera otondoovhiwa kuti vakwanise kumurapa.

Mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana ,ngenjira dzakasiyana siyana. Koite zveimwe mitombo unorapa zvimwe zvirwere zvisingawoneki ngekurumba, zvakaita sechirwere chengqondo, mitombo yakadaro iyoyo inowonekwa kuzvibhedlera.

Tongo ine muhlobo yakasiyana uye muhlobo yemutongo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni mitombo mitombo inorapa zviri mukati zvakadai ngemwoyo zvakadai ngetsvonzveshe izvozvo zvinorapika.

Nzvimbo inorapa matenda akasiyana amweni matenda matenda anosanganise ndxondo amweni anosanganise zvipfuwa, mapapun, mwoyo neitsvo izvo zvisikaonekwi ngemaziso zvine mitombo yazvo.

Mitombo inorapa zvirwere zvemukati zvirwere zvisikakoni kuoneka ngemadziso zvinotoonekwa nemichini zvakaita semwoyo, itsvo, mapapu, chipfuwa zveshe izvozvo zvine mitombo inozvirapa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana paneimweni mitombo inouya ari maphirizi pamweni majekiseni. Asi pane mitombo imweni inoshandiswa ngevantu vanenge vane chirwere chekufemera padenga vanokorere kufema zvakanaka vanoshandisa mitombo yavo ino fafaidzirwa mukanwa kuti vafeme zvakanaka.

Mitombo dzine muhloba yakasiyana-siyana zvichienderera ngenjira yainoshandiswa. Pane mitombo inoshande kurape zvipabanze nekunyaradza marwadzo. Kozoita kozoitavo mitombo inoshandiswe kurape zvemukati mwoyo, mapapu neitsvo.

Mitombo yechiyungu inouya iri muzvibandla zvakasiyana-siyana, zvoenderana ngemashandire ainoita. Pane imweni mutombo inoshandiswa kurapa zvirwere, zvinenge zviri mukati zvakaite semwoyo vanaitsvo, nemaphaphu nemathumbu zvisikaoneki pabanze.

Mihlobo nemihlobo yemutombo yakasiyana. Imweni mihlobo inorapa zvirwere zvemundani nezvimweni zvisikaonekwi zvemukati. Mitombo iyi imweni inoite wokubairwa imweni inomwiwa.

Mihlobo nemuhlobo iriyo yemitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana nenjira yakasiyana. Pane imweniwo mutombo inorapa zvirwere zvemukati zvisikaonekwi zvakaita anamwoyo, anamapapu nezvipfuva.

Kune mitombo inorape zvirwere zvakasiyana, kozoitewo mutombo inoripa madziso , maziso anorapwa ngenjira dzakasiyana amweni anopuwe magirazi ekuti apfeke amweni anondobviswa kune vanorapa madziso zvakaita setsanga , amweni anoiswe mutombo eitopora.

Mitombo inouya iri muhlobo wakasiyana siyana zvichienderana ngenjira yainorapa ndiyo antu. Imweni mitombo ndiyo anouya arimapilizi ekunyaradza marwadzo, imweni mitombo inouya irimitombo inorapa zviro zvirimukati zvakaita semwoyo mapapu nechifuwa.

Mitombo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, ngenjira yakasiyana pane mitombo inoite ekumwiwa maphilizi, imweni inoitwe majekiseni asi pane imweni mitombo inoitwe ekuzora pabanze peganda neimweni inomwiwa kurapa zvirwere zvemuka.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo asi kuneimweni mitombo inoshandiswa kurapa zvirwere zvemukati .Imweni mutombo inotoshanda muntu akaiite yekuibairwa inorapa zvirwerezvo zvomukatizvo, zvisikakoni kuonekwa zvakaite sanamwoyo nana mwapapu nanachipfuva.

Muhlobo yemitombo yakasiyana zvichiendererana ngenjira yayinoitwa mashandisirwe akhona imweni inoitwa ekumwiwa imweni inozorwa imweni inoitwa ekuzorwa imweni yomwiwa ngekuti inenge yeirapa zviro zvakasiyana siyana imweni inozorwa kubanze kweganda imweni inomwiwa kurapa .

Mitombo inouya iri mumuhlobo yakasiyana siyana iyona mitombo yechiyungu iyi imweni inorapa urwere huri mukati hwakadai ngekurwadziwa mumwoyo, chipfuva ,mapapu kunyangwe nekurwadziwe mumwiiri mwemene kune mitombo inorapa izvozvo.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana inorapa zvakasiyana, pane imweniwo mitombo inorapa maronda, imweni inorapa musoro imweni inorapa zvemukati zvisikaonekwi nhengo dzemukati dzinosanganisira nana mwoyo ,zveipfuwa zvipapu.

Mitombo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana kurapa mihlobo yezvirwere zvakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvemukati zvisingaoneki. Amweni anenge ari maphirizi. Amweni muntu unobairwe jekiseni.

Mihlobo yemitombo yakasiyana siyana, zvichienderera ngenjira inoshandiswa mitombo. Pane mitombo inomwiwa semapilizi. Imweni inoita rekubairwa muntu riri jikiseni. Imweni inozorwa. Pane mutombo inoshandiswa kurapa zvemukati zvakaita ngemwoyo, chipfuva, mapapu neitsvo.

Mitombo isati yahuma kune vanhu kuti vazoishandisa muzvibhedhlera nemuzvitoro munotengesa mitombo inotanga yamboenda kunoningirwa kuti yakasisira here kumbatso dzinoningira nevanoita izvozvo.

Kune mbatso dzinoshandiswa ngevanoningire mitombo kuti yakasisira ere kushandiswe ngevantu isati yaende kuzvibhedhleya nekuzvitoro zvinotengeswe mitombo nekuningirawo zvimweni zvitenda zvisikaonekwi.

Mwedu munomu mune mhatso dzinoningirwe mitombo isati yashandiswa ngevantu kuti yakanaka ere, inosisira ere kushandiswa ere ngevantu uye ngenjira ipi. Kwozoitawo mhatso dzinoningirwe zvirwere dzinotorwe ngazi, zvikararwa zveshe vanhu veiningirwa kuti vaone kurapiwa.

Ukaona wabikirwa mitombo isati yauya kuvanhu mitombo inoningirwa kunyazi zvakaita setsvina chikararwa nengazi zvinoenda yekungoningurwa iyoyo kuti muntu aone kurapiwa vanenge vachindozviona zvirwere zvakona.

Mitombo yese isati yashandiswa muzvibhadhlera nekuendeswe kuzvitoro zvinotengese mitombo inotanga yaningirwa kumhatso dzinoningire mitombo kuti yakasisisra ere kuti ishandiswe inotanga yaendeswazve kumhatso idzodzo yochionekwa kuti zvinoita ere kuti isha.

Mitombo isati yandiswa ngevantu inotanga yaende koningirwa kuti yakasisira ere kuti ishandiswe ngevantu uyezve kune mbatso dzinoningira zvirwere zvinenge zvakorereka kuonekwa. Vanotore tsvina, vanotora chikararwa kunyangwe ne ngazi inotoningirwawo kwakadaro.

Kune mbatso dzinoshandiswa kuningire mitombo isati yainde kuvantu. Nedzimweni mbatso dzinoningira urwere huri muvantu. Panoshandiswe ngazi, poshandise chikararwa kana tsvina kuningira chirwere chinenge chine muntu.

Pane imweñi mihlobo yezvirwere yekuti aikwanisi kuonekwa ngekukasira mihlobo yezvirwere zvakadai yakasanganisa ana echi ayi vhii inotorwe ngazi zvoende koningirwa zvimweni zvinotorwe tsvina imweni inotorwe chikararwa yoende koningirwa.

Kune mbatso dzinoshandiswe kuningira mitombo isati yaguma kuvantu, nekuningira zve zvirwere zvingadai zvinevantu zvisingabatiki ngekukasira. Mbatso dzinoidzi dzinoshandise muchini yeku ningira zvirwere, vamweni vanotorwa chikararwa, vamweni vanotorwe tsvina, vamweni vanotorwe ngazi .

Pane mhatso dzinoningirwe mutombo wezvirwere zvakasiyana siyana. Vamweni vanoningirwe tsvina. Vamweni chikararwa. Vochizoona kutsvakirwa mitombo inovarapa. Mitombo isati yaende kootengeswa inotanga yamboningirwa kuti yakasisira ere.

Mitombo isati yaishandiswa muzvibhedhlera ngekundau dzinodetsera nemuzvitoro zvinotengese mitombo inotanga yamboenda koningirwa kohloiwa kuti yakasisira ere kuti ishandiswe ngevantu ngenjira yakanaka.

Anhu eshe ane ndani anosise kuende kuzvibhedhlera nekumweni kuzvibhedhlera zvidoko kundoningirwe ndani idzodzo, Uyezve ana achoni achinge azobarwa anoendwe nawo kuzvibhedhera kundobaiwa mitombo inobaiwe vana vanenge vari pamazera akasiyana-siyana.

Mazuwa ano kune vakaifundira zvekubarisa akadzi anenge ane ndani. Vakadzi vane ndani vanosisire kuende kuzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera kundoningirwe ndani dzavodzo, kuti vana vakagara zvakanaka ere, apana chakashata ere mundanimwo.

Akadzi ese ane ndani anosisirwe kuenda kuchibhedhlera veindoningirwa ndani dzavo idzodzo nemishonga. Kune majekiseni anobairwa vakadzi vane ndani saka zvona izvozvo zvinota kuti vabetsereke kuti vana vakure zvakanaka mundani. Nekudzirira mwana ari mundani kubatatwa ngezvitenda nekudziriravo ana mai akona.

Iyi michina nemidziyo inoshandiswa kurapa vantu nekuvadetsera muzvibhehelera. Kunewo mabhandichi anoshandiswa kubhandicha vantu vanenge vakuvaraa munyambori mutsaona uye kubhandija nemaro...

Muzvibhedhlera mune muhlobo yemichini inoshandiswa yakasiyana, zvinoenderana ngenjira yainoshandiswa neimweniwo mudziyo inoshandiswa yakaite semidziyo inochengeterwe maphilizi.

Zvibhedhlera zvakawanda kwava nemichini inodetsera kurapiwa kwevantu michini iyi irikutengwe nehurumende kuti vantu vakasire kudetserwa kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera munyika yedu ineyi mwaane muchini inoshandiswa kuningira matenda akasiyana siyana. Imweni michini inoningira vantu vanenge veirwara ngezvitenda zvisingaoneki zvemukati.

Mazuvano aya kwave nemichini inoshandiswe kuzvibhedhlera kuite kudetsera kuti mishando ihambe zvakanaka. Michini iyoyo inotengwe ngehurumende yoiswe muzvibhedhlera zvinoite kuti vantu havachapedzi nguva yakareba vesize kuhloyiwa payizi kwahi hapane michini, nezvimweni zvakaite sezvigero zvinowanikwe iyoyo.

Zvibhedhlera zvese zviri munyika muno, hurumende iri kubaiita basa gurutu rekutenge muchini inodetsera pakurapwa kwevanthu, imweni inohloya zvirwere zvinenge zviri mukati mwemuwiri wemunthu, izvozvo zvadetsera pakuti utano hwevanthu huvandudzwe nekuenderere mberi.

Hurumende inodetsere muzvibhedhlera zveshe zviri munyika ngekutsvake michini inodetsera vantu. Imweni michini inodetsera kuningira muntu muiri weshe kutsvaka chirwere chinenge chine muntu, imweni muchini ngeyekutora kupisha kwemuiri. Zveshe zvirikuitwa ngehurumende.

Zvibhedlela zvaakushandiswe michini inobetsera pakurapa vantu. Pane imwe michini inoite kuti vasingafemi vafeme. Panewo michini inoningire ngazi ,panewo imweni michini inoringire zvirwere.

Michini inoshandiswe muzvibhedhlera kuhloya vanthu matenda akasiyana siyana hurumende irikutenga kuitire zvibhedhlera zveshe zvive nemichini iyoyo kuitire vanthu vanonge vane matenda akasiyana siyana.

Michini yakuonekwe kuzvibhedhlera irikutengwa ngehurumende kubetsera kuningira vantu vanenge vane matenda ane muhlobo vakasiyana-siyana. Isikakwanisi kuonekwa ngemadziso asi inode muchini hurumende irikuite izvozvo nyika yedu zvibhedhlera zveshe zvane michini.

Hurumende inobetsera ngekuunze michini yekuhloya vantu muzvibhedhlera yakasiyana-siyana. Vantu vanobetsereka havachanonoki kuhloiwa ngekuti zvino michini yekuhoisa inenge iripo inoite kuti mushando ikasire.

Kuti utano hunyasokunaka munyika munomu iri kudetsera ngekuunze michini inoshandiswa pakuhloya vantu nepakurapa vantu. Zviro zveshe izvozvo zviri kudetsera kuti hurumende zvairi kuita utano husvike kumuntu weshe munyika yeshe ineyi.

Kune michini yakawanda inoshandiswe muzvibhehlera kudetsera vantu kuti vadetserwe ngekukasira. Kozoitawo magwada anoshandiswa ngevanhu vanenge vari muzvibhehlera.

Muzvibhedhlera mune michini inodetsera vanhu kuti vadetserwe ngenguwa iripo vaende koorapiwa. Michini iyoyo inounzwa ngehurumende nezvimweni zvipfeko zvinodiwa.

Kune michini yoshandiswe kuzvibhedhlera ,kuningira vantu matenda akasiyana. Pane imweni muchini inoshandiswa kuningire kuti ngazi yemuntu ,iri kuhamba zvakanaka ere, mumwiri wake, kwozoita imweni inoningirawo ,kuti muntuyu unofeme zvakanaka ere.

Kwaane ane michini yemihlobo nemihlobo iri muzvibhedhleya inodetsere kuti vantu vakasire kupora. Imweni michini inodetsera ngenjira dzakasiyana. Vamweni vanonga vasingakoni kuhamba vanoiswe pamichini iyoyo kuti vakwanise kuhamba.

Mende inodetsere muzvibhedhlera ngekuunze muchini inorapa antu michini inodetsere kuti mushando ukasire kuitwa nemazvo uye nekakuhloiwa kwevantu kuti vanase kuhloiwa matenda avanenge vana.

Kuzvibhedhlera kwane michini inoshandiswa kudetsera antu. Imweni muchini inoiswe pamagetsi haikoni kushanda isine moto inode moto, imweni michini inoshanda nyangwe isina muryiro.

Michini hemazuwa ano iri kuiswe muzvibhedhlera inodetsera pakurapa vantu nekukasire kuona kuti chirwere chiri pari muchini uo iyoyo iri kuunzwa ngehurumende kuti vantu vakasire kurapiwa muzvibhedhleramo.

Mu hlobo ne mu hlobo ye muchini ino shandiswe ku zvibhedhlera ino detsera ku hloya vantu imweni ino hloya makodo kuone kuti aka ema zvakanaka ere kana asizi kunaka onasirirwa.

Kuzvibhehleya kwaane michini inoshandiswa kuita mishando yakasiyana michini inoyi inounzwa ngehurumende ,hurumende ndiyo inotenge muchini kuti uyende kuchibhehleya kodetsera vantu vane kurwara kwakasiyana vantu vakuhloyiwa kweichishandise michini yechiyungu yona iyoyo inoite kuti zvirwere zvikasire kubuda vantu vakasire kurapiwa ngemukuwo.

Kwane michini yakasiyana-siyana inoshandiswe muzvibhehlera kuti basa rireruke imweni michini inoshanda ngemwoto. inoiswe pamwoto kuti igare ine mwoto izoshanda zvakana. Zimbabwe senyika irikuite zviro zvakadaro zveiitwe ngehurumende kutsvaka muchi.

Zvibhedhlera zvakawanda munyika medu zvaane michini inodetsere kurapa vantu kunyangwe vanorwara vanode kuti vanakadzi anepamuviri anenge akorera kubara ariega anotodetserwa ngemuchini iyoyo otobara vana vavo.

Muzvibhedhleramwo imwomwo mwane michini inoshandiswa kuti mishando ireruke uye kuti varwere vakasire kuhloyiwa nguwa iripo veipuwa mitombo inovadetsera hurumende iri kuita izvozvo kuti zvibhedhlera zvekwedu zvisimukire.

Kune muchini yakudetsera pakurapa vantu. Michini iyi inodetsera ngenjira dzakasiyana. Imweni inoningira vantu madziso, imweni inohloya vantu mimba imweni inoningira kurwara kwakasiyana, imweni inoningira ngazi revantu.

Michini ine mihlobo wakasiyana siyana inoshandiswe muzvibhedhleya, muchini iyi inoshandiswe kuhloya vantu nekuningira matenda akasiyana siyana anenge ane vantu kudetsera kuti vaone kurapiwa.

Hurumende yedu inodetsera maningi muzvibhedhlera nekuunze michini inodetsera kurapa vantu kuti vakasire kupora hurumende iri kuzviita izvozvo muzvibhedhlera zvenyika ineiyi zviriku detsera maningi.

Hurumende irikuunze michini yakawanda muzvibhedhlera michini iyoyo inodetsera kuti basa rikasire kuitwa zvakaite senaiti dzekubaire antu majikiseni neimweniwo yekuningire ngazi neyekutora mwiri kupisha.

Kune muchini ne muchini ino shandiswe mu zvibhedhlera kudetsera kurapa vantu iyi michini ino shandiswe kutsvaka panenge pane chirwere madhokodheya ne vamweni vano shandamo vanoi shandisa kutsvaka zvirwere zvaka siyana siyana zvinenge zvirimu vantu.

Mihlobo yemuchini yakasiyana-siyana inoshandiswa kona iyoyo kuzvibhehlera kudetsera mukurapa vatenda vanenge vauya iyoyo. Zvimweni zvirwere zvinode kuningirwa nemuchi...

Hurumende yakaunze michini inodetsera kuzvibhedhlera kuongorora zvirwere zvakasiyana zvimweni azvioneki ngemadziso zvinode kuoneka pamichini tinoda kubonga hurumende nedando yarakatora rakadaroro.

Kune muhlobo nemuhlobo yemutombo yechiyungu mitombo iyoyo inosanganisa mapilisi amweni mapilisi anenge ari majikiseni anooneka arimuzvipepa zvakasiyana siyana ane muhlobo yakasiyana siyana .

Mitombo ye chiyungu ine mu hlobo yaka siyana siyana mitombo yakona yei mwiwa nge njira yakasiyana amweni mapilizi amweni anenge ari ma jekiseni atoriwo mapilizi imweni ino onekwawo iri muzvima kadhibhokisi yaka nyorwa.

Mitombo yechiyungu inouya iri munjira yemihlobo yakasiyana imweni anenge ari mapilizi, imweni mapilizi asi ari majekiseni, imweni majekiseni imweni yakaite mumvura inomwiwa.

Mitombo yechiyungu iri mumihlobo yakasiyana siyana ichienderana ngenjira yainoshanda ndiyona. Amweni anenge ari mumajekiseni, ari muzvibhodhleya. Amweni maphirizi anoitwe okumwiwa. Imweni mitombo inoite okuzorwa.

Mitombo inouya iri mumuhlobo yakasiyana, yeirapa zvirwere ngenjira dzakasiyana. Imweni anenge ari mapilizi. Amweni majikiseni. Imweni inenge itoriwo yekumwa yakanasirirwa kuita ingatei mafuta. Asi yeimwi

Mitombo yedu yechiyungu ayidi kumwa muntu eyisiyire panjira, mitombo inoti muntu unofanire kuupedza nenguwa yaakatarirwa, eyimwa mukuwo wakabhuyirwa ,kuti eyimwiwa mangwanani, masikati nemadokoni ,muntu ngayite izvozvo.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana imweni mitombo inouya iri muzvibhohlera, amweni majekiseni, amweni mapilizi asi dambudziko raakuita nderekuti ana edu akutore mitombo iyi vachiite kuti iite zvinodhaka zvisikatenderwi ngehurumende.

Mitombo yechiyungu ine muhlobo yakasiyana. Amweni maphilizi, anorapa zvakasiyana, anenge ari muzvimakhadhibhokisi, amweni ari maphilizi asi ari majekiseni.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana. Imweni inenge iri muzvibhodhleya, imweni maphilizi, imweni majekiseni, imweni inenge iri muzvimakhadhibhokisi asi yeshe inenge yakanyorwa mamwiro akhona.

Mitombo inouya iri mumuhlobo yakasiyana, amweni maphilizi anenge ari muzvi bhohleya. Imweni mitombo yakaite mvura-mvura inomwiwa ingenge iri muzvi bhohleya. Imweni mitombo inoiswe mumajikiseni anozobairwa anhu.

Mitombo yemihlobo nemohlobo inga mitombo yechiyunga inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni mitombo anenge ari mapilizi imweni anenge iri mitombo iri muzvibhodhleya kwozoitawo mitombo imweni anenge eizi majikiseni mitombo yechiyungu inoda kutedzerwa mamwiro ayo munhu eyipe...

Kune mitombo yechiyungu yAmazuwa anaa akasiyana siyana. Imweni inouya iri muzvibhodhleya, imweni inenge iri muzvimakhadhibhokisi, imweni inenge iri mumajekiseni. Hino kune imweni mitombo inoita zvekumwiwa, vana vemazuwa anaa vaakuitora vachiitisa zvinodhaka zvisingadiwi ngehurumende.

Mitombo yechiyungu inouya irimumuhlobo yakasiyana yechienderana nenjira yemashandisiro. Amweni maphilizi amweni mutombo unoite zvekumwiwa. Imweni inoite yekuzorwa, imweni muntu unokone kutohamba nawo ozomwa uri mubhegi rake.

Mitombo yechirungu inodetsera kurapa zvirwere zvakasiyana, imweni mitombo iri muzvibhohlera. Mitombo iyi inoda kumwiwa, yeiteedzerwa mamwirwe ainenge yakabhuiwa ngevanotengesa mitombo kuzvitoro zvemutombi, uyezve inoda kupedza aidi kusiira munjira.

Mihlobo nemuhlobo yemitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Mitombo iyi amweni maphilizi anode kumwa zvakanyorwa pachipepa pakona. Amweni majekiseni anenge ari muzvibhohlera...

Mitombo kwedu yechiyungu, inodetsera kurapa muchibhehleya mwo ,imweni vanhu vanenge vapererwa ngengazi vaakutoiswawo ngazi zvichidetserwa ngemitombo nemvura, vanenge vasina mvura mumwiri vanoisirwawo mvura mumwiri, mitombo yechiyungu inoite zvakanaka.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo pakubetsera vanorwara. Imweni mitombo iri mumabhodhleya, imweni mitombo maphilizi, imweni inouya iri majikiseni , imweni inouya iri yekuite zvekumwiwa, inoite ekuti muwiri wemuntu uwakike nekugwinya.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo yechinungo iriyo inorape muhlobo yezvirwere zvakasiyana imweni inouya Ari maphirizi , imweni majekiseni imweni inomwiwa ,imweni mitombo inenge iri muzvi makhadhibhokisi asi atori maphirizi.

Mitombo yeshe inopuwa vantu muzvibhedhlera, inofanirwe kumwiwa ngenjira yakatarwa, yakasisira, yakanyorwa. Imweni inenge yakanyorwa pazvibhothoro, imweni pazviphepha, imweni pamakhadhibhokisi anenge ane mitombo yakhonayo.

Mitombo yedu yechiyungu inouya ine mihlobo yakasiyana-siyana, maenderere nenjira yainorapa ndiyona. Amweni anouya ari mabhandichi, anoshandiswe pakubhandicha vantu, amweni anenge ari maphilizi, amweni anenge ari majikiseni.

Mitombo inosanganisa mapirizi nemitombo imweni inoite kunwiwa imweni inoite zvekubairwa . Pane mamweni mapirizi anopihwe andu anonyaradza marwadzo aiwawo basa ravo ngere kunyaradza panenge peirwadza.

Mitombo yechi yechiyungu uku ine mihlobo Yakasiyana uye inoshanda ngenjira dzakasiyana pane Imweni mitombo inoshandiswe kuti muntu ave nemuwiri wakagwinya usingabatwi ngezvirwere neimweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanorumba.

Mitombo yechiyungu mitombo inenge yakanyorwa mishando yayo kuti inoshandei, uye inenge yakanyorwa mamwiryo akona kuti inomwiswa kuzwinyi imweni inomwiva mangwanani, masikati nemadekoni. Imweni inozi inomwiva kamwe pazuva hino zvinoda kutedzera izvozvo

Mitombo yechiyungu ine mihlobo nemihlobo yakasiyana. Imweni mihlobo yemitombo inenge iri mumajekiseni. Imweni mitombo inenge iri mumabhodhleya. Imweni inenge iri muzvimapepa yakaputirwa muzvima kadhibhokisi zveizvozvo yeshe.

Mitombo yechiyungu yakanaka inouye iri mumhando dzakasiyana, imweni ari mabhohleya, amweni ari maphirizi, amweni ari majekiseni. Asi inoda kutora ngenjira inonga yakaronzerwa muntu kuti unotora ngenjira yakadai vamweni vakuishandisa zvisizvo kuite zvekudhakwa.

Kune mhando nemhando dzemitombo yechiyungu dzakasiyana. Amweni maphirizi, amweni majekiseni, amweni mutombo unoita ekumwiva. Hino mazuva anaya ana adoko anotore mitombo iyi kuiite zvinodhakwa zvinova zvinorambidza ngehurumende.

Mitombo yechiyungu inouya iri munjira dzakasiyana siyana imweni mihlobo anenge Ari mapiritsi amweni majekiseni imweni mitombo inomwiwa kudzivirira chikosoro inenge iri muchibhodhleya hino ana edu mazuva anaya vakumwe mitombo yechikosoro iyi zvakapfurikidza kuite zvinodhaka.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana uye inoshandiswa ngenjira dzakasiyana amweni anomwiwe ari mapiritsi amweni uri mutombo uri muzvibhedhleya imwenii inobayirwa irimu jekiseni.

Mitombo yechiyungu inouya nemihlobo yakasiyana. Imweni mutombo inenge iri mumabhodhleya, imweni inenge ari maphilizi, amweni anenge ari maphilizi asi atori majikiseni. Imweni inenge iri muzvibhodhleya ari majikiseni anobaiwa vantu.

Mitombo yechiyungu inoonekwe kuzvibhehlera nekuzvitoro zvinotengese mitombo imweni inenge iri muzvibhohleya yakanyorwa mamwirwe akona mitombo yechiyungu inosise kumwiwa mamwirwe ayakanyorwa yeipera aidi kusiire panjira unomwa zvinenge zvakanyorwa pachipepa apapo kana pachipepa chiri pabhuhleya rakona.

Mitombo yedu yechirungu inouya iri muhlobo yakasiyana siyana zvinoenderana ngenjira yainoshandiswa mitombo iyi inenge yakanyorwa kuti inomwiwa mazuva manganai newuwandu wavo mitombo yechiyungu inode kuyimwa weipedza nekuti hai ukasai pedza woode kuzoumwa zvee unenge usingacharapiki.

Mutombo wechiyungu unobetsera kurapa zvirwere zvakasiyana imweni mitombo inoitwe yekumwiwa kunemutombo weana adoko inomwiwa ngeana anenge anemazera achiri madoko

Mitombo yechiyungu inoonekwe iri kuzvitoro zvemutombo inotengeswa imwomwo. Nguva imweni unokona kusvika yakaderedzwa mitengo yayo. Nguva imweni unosvikavo yakakwira mutengo vayo. Hino muntu veshe unosisire kutenga iyoyo.

Mitombo yechiyungu inodetsera uye inemuhlobo, inouya iri mihlobo yakasiyana siyana imweni inenge iri muzvibhodhleya , imweni arimaphilizi, imweni anenge arimajekiseni, imweni ngeyekutomwa , imweni inenge muzvimakandibhokisi.

Mitombo yechiyungu inouya iri munjira dzakasiyana. Imweni inenge iri mumabhodhleya, imweni iri mumajikiseni. Imweni iri mumakadhibhokisimwo. Mukati mwakona munenge mune maphilizi akanyorwa nemashandisirwe awo.

Mitombo inouya yechirapa chirwere ngenjira dzakasiyana siyana. Pane imweni mitombo inomwiwa, imweni mitombo ayimwiwi inobairwe majekiseni. Imweni mitombo inoite kufafaizirwa panenge peirwadza.

Mutombo dzechiyungu dzakasiyana siyana zvichiendererana nemashandisirwo adzo pamweni dzinomwiwa pamweni dzimweni dzakaite ma pilizi, pane amweni dzinenge dziri muzvi bhodhleya dzeimwiwe dziri muzvi bhodhleya asi mutombo yechiyungu iyi inode kumwa woipedza.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumphando dzakasiyana, uye inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inomwiwa ari maphilizi, imweni inenge iri muzvibhodhleya yeimwiwa. Imweni majikiseni inenge iri muzvibhodhleya, yeizobairwa vantu.

Mihlobo nemihlobo yemutombo inowonekwe muzvibhehlera yechiyungu iyi imweni mapilizi imweni mabhohlera imweni mitombo inoita ekudondedzerwa mumukanwa mewana imweni mutombo inenge iri majikiseni yeshe iyoyo mutombo inoonekwe muzvibhehlera

Mitombo yemazuwa ano yakasiyana amweni maphilizi anenge atori majekiseni emene, amweni majekiseni anoite zvekubairwa amweni mitombo yemuzvibhedhlera zveshe iyo mitombo inodetsera.

Mitombo yechiyungu inosanganise mutombo inoonekwe iri muzvigohleya mitombo inorapa zvakasiyana siyana. Imweni mutombo ngeyekuzora, imweni mutombo ngeyekumwa, imweni mutombo anenge ari maphirizi amweni majikisini.

Mitombo yechiyungu yakasiyana siyana kune mitombo inopuwawo vana vadoko yakadai ngemitombo yekukotsora asi dambudziko rakuitika nderekuti vana vamweni vemazuva anawa vakuitora voimwa zvakadarikidza kuti iite zvinodhaka.

Mitombo yechiyungu ine mazina echiyungu mitombo inodetsere kurapa zvirwere zvakasiyana inenge ari mabhodhleya amweni makadhibhokisiwo mukati mune chibhodhleya amweni majikiseni amweni mabhodhleya ane mitombo inomwiwa.

Mitombo yechiyungu inodetsera kurapa muhlobo nemihlobo yezvirwere Zvakasiyana kune imweni mitombo inoite zvekumwiwa ngevana vadoko inomwiwa nguwa inenge yakatarwa zveienderana nemuzera wawo.

Mitombo yakasiyana siyana inowanikwa kuzvibhehlera amweni ari mapilizi nemajekiseni. Kwozoitawo mitombo yechikotsoro inowanikwa iri muzvibhohleya. Vana vadoko vakuitora vachiimwa zvakadarikidza kuita zvinodhaka zvinorambwa ngehurumende.

Mitombo yechiyungu inemhando dzakasiyana siyana kune imweni inomwiwa asi arimaphilizi , imweni yozorwa, imweni inoitwe zvekubairwa irimujekiseni imweni mitombo inoitwe ekuzora.

Mitombo inoshanda zvakasiyana nenjira dzakasiyana zveyienderana nekuti muhlobo wakona ngeuri ngechirwere chinozwa muntu. Imweni inozorwa, imweni inomwiwa, imweni inenge ari majekiseni anobairwa antu.

Mitombo yechiyungu yakasiyana zveienderana ngenjira yainoshandiswa ndiyona imweni mapirizi anoite ekutomwiwe nemvura mapirizi anaya anenge eide kuti munhu ateedzere mamwirwo avo asamasiire panjira nekuti akamaasamasiire panjira ngekuti mukuwo umweni waanozodazve kuzomatorozve haazorapiki.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo yechirungu iriyo imweni i omwiwa ari mapilizi amweni majikiseni asi mazuwa anaya ana akutore mutombo wechikosoro kuite zviro zvinodhakaisa hurumende iri kuzviramba izvozvo vana vari kufundiswe kuti zvakashata.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yayo yakasiyana, zvichienderera nemabasa ainoshanda imweni inoita yekumwiva iri muchibhodhleya. Asi mazuva anaya vana vakutore mitombo iyi kuimwa ngemwero usiri ivona kuti vadhakwe ndiyona, zvinova zvisikadikani ngehurumende.

Kune mitombo inobetsere kurapa vantu mihlobo nemihlobo inorapa nenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoite kumwiva iri muzvibhodhlera, inorapa zvitenda zvisikaoneki.

Mitombo yechiyungu inouya ine muhlombo nemihlobo yakasiyana siyana amweni mapilisi ari muzvibhohlera imweni mitombo inenge iri muzvibhohlera amweni anenge ari majekiseni mitombo iyoyo inomwiwa yeipera maringe nemanyorerwe ayinenge yakaitwa pazvipepa zvakona.

Mutombo yechiyungu yakawanda inoshande zvakasiyana. Kune mitombo inouya iri muzvibhohleya. Kune inenge ari maphilizi, imweni mutombo inenge iri mumakadhibhokisi yakanyorwa mamwirire akona. Chakakosha kuti muntu apedze mutombo.

CheHurumende kuti vana veshe vanokurudzirwa kuti vaende veindoningirwa utano munechekuita nemakodo anyambori marenje maoko zveshe zvine chekuita nemakodo kuti vakasire kudetserwa kana vaite dambudziko.

Muntu weshe unofanira kudzidza utano hwemuviri. Vanarume nevanakadzi vanofanire kufunda kuti utano hwevanakadzi panguwa yavo yekuteera nezvavanoshandisa.

Mitungu inotatapudzirwana ngekufema kwemene, mbepo inenge yafemiwa iyoyo, yoenda pane umweni muntu. Mitungu yakadayi, inozwi vantu vanofanira kubayirwa kudziyirira mitungu iyoyo ,kuti kana yozouya pane muntu yeida kumubata ,inenge isisina simba.

Chirochakakosha kuti vantu vakuru nevadoko vaende muzvibhedhlera veinongirwe utano hwavo. Utano hwavakakosha pamuntu veshe. Hino vantu vanofanira kuenda veibairwavo nemutombo dzino bairwa kudzivirira zvirwere kunyangwe zvemuma kumbo.

Chiro chakakosha maningi kuti vana nemuntu weshe, vana vadoko nevanthu vakuru vaende veindoningirwa utano hwavo zvakaita ngekuningirwa madziso veirapiwa madziso awawo nezvimweniwo zvirwere zvinobata vantu.

Pashi reshe kune mutungu nemutungu nematenda inobata ana adoko anenge achiri pazera rechidoko. Amweni ana vasati vahamba veitomwa mukaka. Vana vanosisirwe kubaiwa kudzivirira mitungu nematenda akadayi.

Chikora chakakosha kuti vana ne antu akuru awongororwe hutano hwavo humweni hutano huno sanganisira utano hwe makodo kuti akayema zvakadini neku betserwa kana pane chisizi kuema zvakanaka.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu veshe vave neutano hwakanaka. Hurumende ino inokurudzire kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka. Vana vadoko nevantu vakuru. Vana vadoko vanosisire kuti vaningirwe, vahloyiwe, veiningirwa utano hwavo hwemakodo, zveshe...

Zvichakasisira kuti muntu weshe apote eyienda kuchibhedhlera, kumbondoningirwa maringe ngezveutano, kuzvibhedhlera iyoyo, vantu vanoningirwe ngemichini inoningira matenda.

Anamai eshe anendani vanosisire kuende kuzvibhehlera kundohloyiwa ndani idzodzo ndiana dhogodhera kuone kuti ana akagare zvakanaka ere mundani mwona umwo.

Chakakosha maningi kuti muntu akoshese utano zvake vantu vanosisa Koni ngirwa utano veindohloiwa ndaana dhokodheya kuzvibhe hleya.

Utano chiro chakakosha. Vantu vanosisire kuenda kundohloiwa ngemadhokodheya kuzvibhedhlera, kusanganisa nemadziso. Kune vakafundira izvozvo wekuite mushando wekuningira madziso.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vave neutano hwakanaka. Imweni njira inounza utano kuvantu kurya chikhafu chakanaka ,chine utano hunodiwe ngemwiiri yedu.

Utano chinhu chakakosha pamuntu weshe weshe. Panguwa yekuzorora muntu unofanire kuone kuti nyama dzake dzakatakazeka ere. Kune vanoite izvozvo zvekuti unoenda woende weindokwidzwa pashi petsokapo nenyaradzo dzeipfakanyidzwa pfakanyidzwa kuti zviite zvakanaka.

Muntu wegawega unosise kupota einde kuzvibhedhlera eindoningirwa zvakadaizvo ngekuhamba kwengazi mumuwiri nechukeradzo dzinombokwira nekudzaka.

Zvakakosha maningi kuti vana vafunde mazuwa anaa atirikurarama. Vana vaakufunda zvinechekuita neutano, utano hwemuntu hwakakosha. Vantu vanofanire kuningirwa utano hwavo mwiri dzavodzo veionekwa kuti hwakanaka.

Anamai ane ana adoko anokurudzirwa kuti vaendese vana kuzvibhedhlera veiningirwa utano hwavo nekukura kwavo, kuti varikukura zvakanaka here, nguva yega-yega.

Utano chiro chakakosha kumuntu weshe. Hurumende inokoshese utano hwevana. Vana vanosise kuende kumabhedhlera vaindoningirwa kuti vari kukura zvakanaka here, veipuwe mitombo inoenderana nemazera avo.

Utano hwemunhu chiro chakakosha. Kune vaakufundira kudetsera vantu, panenge paita tsaona, kana munhu achinge akuwara achiite mutambo. Pane vaakuzviita, vanorumba koodetsera vanhu avavo ngekuti utano hwemuntu, hwakakosha maningi.

Utsanana chiro chakakosha maningi kuvantu, muntu weshe urikukuurudzirwe kuti apote eimbondoningirwa, nevasingaoni vanonzwe madziso vanopete veindoningirwa madziso kunana mazvikokota vanoite zvekuhloya madziso , madziso anohloiwa iyoyo.

Zvakakosha kuti vantu vachengetedze utano imweni njira inoite kuti vantu vachengetedze utano kundotenge mapiritsi kuzvitoro zvinotengese mapiritsi, mapiritsi aatengwi mupato, aatengwizve muzvitoro zvedu zvatinofunga kuti ndomwaari. Ngatitenge kona iyoyo kwakabhuyiwa.

Kufunda chinhu chakanaka muntu weshe unosisire kuti afunde pamusoro peutano hwake vantu vakuru vanokurudzirwa kuti vafunde vaziye pamusoro peutano hwavo hwakanaka.

Utano chiro chakakosha pamuntu. Muntu wega-wega unosisire kuende kuchibhehlera eindojhloyiwa ngaanadhokodheya. Veishandise michini yaayo yemazuva anaya kuhloyiwa zvirwere zvakaita ingatei zvekutadza kufema nechukera nezvirwere zvengazi zvinoti inokwira nekudza...

Kuchakakosha maningi kuti vantu vapote veiende koona ana dhokodheya veihloyiwa veiningirwa anyambori madziso chinyambori chinonesa muntu ngaende koningirwa eihloyiwa kuti agare ane utano hwakanaka.

Utano hwemuntu chiro chakakosha. Umweni hutano huri pakuti muntu unopota nekumboendawo einingirwa hope yako. Kune vakazvifundira zvekunasirisa ganda revantu. Kwaunoenda weipfanywa-pfanywa nyama dzako nekugadzirwa kuhope. Weizorwe mafuta weimbokwidzwa kuhope.

Weshe unosisira kunge aine utano hwakanaka kuti ave nendaramo yakanaka vantu vanofundiswa mundau dzavanogara nemuntaraunda kuti vaziye zvakakoshera kuva neutano hwakanaka uye kuti vangangwaririka sei kuti utano hwavo hurambe hwakanaka.

Utano hwemuntu hwakakosha maningi ngekuti muntu asina utano akwanisi kuita mishando yakasiyana siyana. Chiro chakanaka kuti vantu vapote veiyenda kuzvibhehlera kohloyiwa ndiana dhokodheya. Vanohloya ndudzi nendudzi yezvirwere zvakasiyana.

Hutano hwe vantu hutano hwaka kosha maningi muntu uno tenderwe uno sisirwe kuende ku chibhedhlera eimbono ningirwawo hutano hwake ku hloyiwa ndi ana dhokodheya zviro zvino detsera kuti muntu agare eyi ziya utano hwake.

......... chakakosha kuti vantu vakoshese hutano hwavo, chimweni chiro ngechekuti utano hwevana hunokosha vanadhokodheya nevakoti vemuzvibhedhlera vanohamba muzvikora veibairw vana nekuvapa mitombo.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro zvona izvozvo zvinotengese mitombo yakati kuti yakasiyana mihlobo. Muntu abva kohlowiwa ndidhokodheya unonyorerwe mutombo ondotenga iyoyo. Zvinotengesawo nezvimweni mafuta ekuzora, nemukaka yekumwa nemaphikizi ekuti anamai asabate ndani.

Pane zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana .Imweni inoite zvekumwiwa ,imweni anoite yekubairwa ari majikiseni, imweni inoite yekuzorwa panyadai pari paronda kana pakazvimba.

Mitombo nemitombo ine mihlobo yakasiyana inowanikwa iri muzvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro izvi azvitengesi mitombo yega. Zvinotengesawo nezvimweni zvakafanana nenjira dzekudziirira kubata pamwiri nenjira dzekuti anthu asabatwa ngezvirwere zvepabonde.

Zvitoro zvinotengese mutombo, hazvitengesi mitombo yega. Mune zvimweniwo zvinowanikwa zvirimo, zvinotengweswa umomo, zvakaita semafuta ekuzora kuhope, anonakisa ganda nesipo dzekugeza dzona idzodzo nemikaka inomwiwa ngevana irimumagaba, nezvinopfekwa ngevakadzi vari kunguwa zvinoonekwa imomo.

Zvitoro zvinoite mushando wekutengese mutombo, mitombo yakawanda inowanikwe kuzvitoro iyoyo. Avatengesi mutombo wega, kunowanikwawo nemafuta ekunasira ganda, nesipo dzekuzora dzekunasira ganda. Zveshe izvozvo zvinoonekwa.

Zvinotengese mihlobo nemihlobo yakasiyana-siyana. Imweni mitombo inoshandiswa ngevanozoite mitambo, imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.,Inoonekwa iyoyo kuzvitoro zvemitombo. Ndokunotengwe mitombo ,kwete mupaato.

Mitombo inosisire kutengwa kuzvitoro zvinotengese mitombo zvakatenderwe ngehurumende, mutombo aisisiri kutengwa pashi pemumbuti kana mupato mune vayana vanohamba zvine njodzi yakakura kura maningi kutenga mutombo munevantu.

Zvitoro zvinotengese mutombo azvitengesi mutombo yega. Zvinotengesewo zvakaita semafuta ekunasira ganda, zvinotengesewo nesipho dzekugeza dzekunasira ganda. Izvozvo zvinoonekwe zvirimwo muzvitoro inotengese mitombo.

Kunoonekwe mitombo inokurudzirwa ngehurumende ndikwo kuzvitoro zvinotengeswe ngemitombo, muntu unoti aende kohloyiwa ndidhokodheya onyorerwe mitombo ondotenda iyoyo. Mitombo yakhona inenge yakanyorwa kuti inoitwa maitwirei inomwisizwa kuzwinyi, mazuwa manganai, nguwa iri.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo yemuhlobo vakasiyana-siyana. Muntu akabve kwadhogodheya kundohloiwa unoenda kuzvitoro zvona izvozvo. Hazvitengesi mitombo yega zvinotengesa nemikaka yemumagaba yeana yekumwa nemafuta ekuzora nezvimweni.

Muzvitoro munotengeswe mitombo ndimwo munonga mwega mwakasisira kutengeswe mitombo munoonekwe mweitengeswe mitombo yakasiyanasiyana mihlobo yayo mwotengeswezve mikaka inoonekwa yevana iya yemumagaba nesipo dzekuzora nezviizvi nenjira dzinoshandiswa kuti anhu asaita dhani ngekukasira nekudziirire pabonde zvinotengeswa iyoyo mitombo yakona.

Mihlobo nemihlobo yemitombo inotengeswe kuzvitoro zvinotengeswe mutombo kune mutombo inotengeswe ari mapilizi imweni iri mumabholeya ekumwa ,imweni inenge iri mumajekiseni anobairwa antu, imweni inotengeswe iri muzvibhokisi mapilizi akona arimwo mukatimwo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana mapilizi ma jekiseni yekumwa nekuzora kunezve mitombo yechikotsoro asi mitombo yechikotsoro vana vadoko vakuitora veishandise kuite zvinodhaka zvinova zvisinga tenderwi ngehurumende.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo . Muzvitoro umu amuwanikwi mitombo yega ,mune imweni zviro zvinowanikwawo zvakadai ngemafuta ,nemukaka yevana. Mitombo inotengwe kuzvitoroyo. Musatenge mitombo pashi pemumbuti, kana kuzvitoro zvevantu zvamusikaziyi.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo, mitombo iyoyo munthu unenge aenda kuna dhokodheya ohloyiwa obhuirwa kuti enda undotenga mutombo wakadai aungotengwi munthu unotanga aenda kuna dhokodheya ohloyiwa ochizoenda kootenga mutombo, mitombo aitengwi mumapato, mitombo inotengwa muzvitoro izvozvo.

...dzinotengese mutombo zvinotengese mutombo inemuhlobo yakasiyana. Imweni inoite zvekumwiwa, imweni maphillizi. Hazvitengesi mitombo yega zvinotengesawo nemafuta ekuzora anonakise kuhope. Nemikaka yevana yemumagaba inoonekwawo iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge veiita ngezvemitambo zvakaita ngekurumba, ngekukabe bhora neimweni mitambo inoitwa nevantu pashi panapa.

Zvitoro zvinotengese mitombo azvitengesi mitombo yega. Zvinotengesawo nemafuta ekuzora nemukaka wemugaba nemabhandechi anoshandiswa ngevantu vanenge vakuwara nezvimweni zvevantu vanoite mitambo yakasiyana siyana.

Hurumende inokoshese utano hwemuntu weshe. Kuti muntu ave neutano hwakanaka vanofundisa vantu ngenjira dzakasiyana. Imweni njira ngeyekuti veutano vanopinde muntaraunda dzinogara vantu veivafundisa.

Hurumende yakatore danto rekuti utano husvike kumuntu weshe. Imweni njira inoshandiswe ngehurumende, ngeyekuti vanoona ngezveutano vanohamba veifundise, antu muntaraunda mavanogara, nepanenge pakaungana vantu.

Kuti utano husvike kumunthu weshe weshe hurumende ine hurongwa hweinoita hwekuti vanthu vanofundiswa ngeutano ngevekuutano vakhona vanohamba mwakaungana vanthu kunyangwe nemuzvikora nekumachechi nemuntaraunda dzinogara vanthu.

Utano chiro chinofanire kuti chisvike kumundu weshe imweni njira inoshandiswe kuti utano usvike kumundu weshe, wanhu wanodzidziswa mundaraunda dzawanogara ngewandu wanoite nezveutano, wemuzvikora wanosvika weifundisa nepakaungana wandu wanenge veiafundisa.

Hurumende inosisire kuti minthu weshe ave neutano hwakanaka, imweni njira yekuti utano husvike kumuntu weshe ngeyekuti vanoita ngezveutano vanohamba veifundise vanthu pavanenge vakaungana muntaraunda, mumamuzi nemuzvikora vanoguma veifundisa vantu. Vanthu vanosisire kuona uremu hwavo veitorwe uremu hwavo.

Utano chiro chakakosha uye unofanirwa kusvika kumuntu weshe. Kuti hutano husvike kumuntu hurumende inotsvaka vantu vanohamba veyifundise antu muzvipataramwo umwomwo nemumambatso mumakanyi.

Njira inoita kuti utano husvike kuvantu veshe injira yekuunganidza vantu ve ifundiswa maringe ngezveutano vamweni vanoungana pachibhedhlera papopo asati arapwa anodzidziswa pamusoro peutano amweni anoungana mumavhi mumantaraunda mwavanogara mwona umwomwo kuti vafundiswe pamusoro peutano.

..yeshe inosisire kunge yaaneutano hwakanaka. Hurumende irikuite kuti vantu veshe vaite neutano hwakanaka nekuhamba munharaunda munenge makaungana vantu nepandau dzinounga vantu. Veiningirwe zvirwere zvakasiyana zvakaite sekuti ngazi inohamba zvakanaka here mumuiri.

Pane zvirongwa zvakawanda wanda zvinoitwa ngehurumende kuti utano ugume mumuntu weshe vantu vanofundisa vari mumandaraunda dzavanogara nenumataundi mwomwo nemumweni mundau dzinorapirwa vantu nekuzvibhedhlera zvidoko veifunda.

Kuti utano husvike kumuntu weshe hurumende inematanho ayakatora kune vantu vanohamba veutano veifundise vantu muntaraunda mumakanyi panenge pakaungana vantu vega vega vanosvika veifundisa maringe nezveutano hwevantu .

Vakadzi veshe vasikadi kuite ndani vanosisire kutore mapilizi ekudzivirira zvona izvozvo vanenge vachida kuronga mhuri, pane amweni anotorwa ngevanenge veimwisa mapilizi amweni anotorwa ngevasikamwisi eimwiwa zuwa ngezuwa kuti muntu asaita pamundani asikadi.

Chiro chakakosha kuti vanamai veshe vane ana adoko vavamwise mukaka kusvikira punguwa inenge yakabhuiwa ngeveutano , mwana weshe inosisire kumwa mukaka panguwa iyo.

Utano chiro chakanaka umweni utano hwakakosha ngehwe mwiri hwemuntu , muntu unofanire kuva ne utano endoningirwa utano hwavo vanyambori vana rume nevanakadzi vanosisire kuti vaziye ngezveutano hwavo hwakanaka.

Utano chiro chakakosha maningi. Muntu wega-wega unosisire kuchengetedza utano hwake kuitire kuti vantu vasabatwa ngematenda emihlobo yakasiyana-siyana. Utano hwemuntu ngahwukosheswe, utsanana hwemene. Vese vanakomana nevanasikana vanokurudzirwa kuti vaite..

Chiro chakakosha kuti utano huteedzerwe, utano hweanhu akuru nevana vachiri kubarwa zvakakosha mwana unozi unosisire kumwa mukaka pazamu ramai ake kwenguwa yakati kuti kudziirira zvirwere.

Varume nevanakadzi vanodanana vanosisire kukoshesa utano hwavo. Veiende kunoningirwa zvirwere zvakadai zvepabonde nezvimwenivo zvirwere zvinokanuka vantu vanenge veidanana muma mbatsomo.

Hurumende inokurudzira vanakadzi veshe vane ndani , kuti vaende kuzvibhedhlera kohloiwa. Kuningire kuti mwana unotamba zvakanaka ere mundani mwo .Mwana wakagara zvakanaka ere mundanimwo. Ana mai veiningirwawo kuhamba kengazi mumuviri wavo.

Hutano hwemuntu hutano hwakakosha pashi reshe vantu vari kushushikana ngendaa yekuti vana kadzi vakutorana kuite mwanakadzi nemwanarume. Mwanarumevo nemwanarume voitavo mukadzi nemwanarume yee zviro zvanesa maningi pashi reshe.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vachengetedze hutano hune chekuita nemwiri yavo umweni njira inoshandiswa ngeye kuti vantu vehutano vanohamba veifundisa vantu.

Hutano hwenhengo dzemuwiri hutano hwakanaka, madzimai anosisire kuendawo kuchibhedhlera veindohloiwa utano uhwohwo hunosanganisira nana gomarara nezvirwere zvepabonde , zvirozvo izvozvo zvakakosha kakurutu kuti vantu vazviningirwe.

Vana kadzi ne vana rume vano fanire kuti vafunde maringe ne nhengo dze muviri wavo ne mashandirwo adzo kuti dzino shandise kudini nekudzi chengetedza kuti varambe vaine utano vasa batwa nge zvirwere zvimweni zvepa bonde zvinenge zvei hamba kuti vaziye kuti vabatwa nge zvirwere izvi vanodini.

Chiro chakakosha maningi kuti muntu akoshese utano hwemwiri vanakadzi nevana rume veshe vanosisire kupuwe endeyo veindoningirwa kuti utano hwemwiri hwavo wakakosha ere nehutano hwezvibereko zvavo hwakakosha ere.

Muntu wega wega unofanire kuchengetedza utsanana hwake, imweni njira yekuchengetedza ndiyo utsanana ngeyekuende kundoningirwa kundohloyiwa zvirwere zvepabonde nezvimweni zvirwere, zvirwere zvepabonde zvakaite seHIV zvinode kuti vantu vahloyiwe.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite zvemutambo. Vanenge vakuwara pamutambo vanodetserwa nemabhandiji anoshandiswa.

Mitombo inoshandiswa ine mihlobo yakasiyana-siyana ngenjira dzakasiyana. Vanoitawo zvemitambo zvekurumba, kukaba bhora neimweniwo mitambo yakandosiyana-siyana, vane mitombo yavanoshandisa vachinge vakuvara.

Kune mitombo inoshandiswa ine mihlobo yakasiyana ngenjira dzakasiyana imweni mitombo yoshandiswa nevanhu vanoita mitambo yakasiyana-siyana vamweni vanorumba vamweni vanokaba bhora.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inoshandiswa ngevantu imweni ngeyekunyaradza marwadzo inoite ekumwiwa, imweni inoite ekudzodzwe paganda iri mitombo. Imweni inoiswe majekiseni asi kune mitombowo inoshandiswa ngevanoite zvemitambo vanorumba , vanokhabe bhora weshe unoite mutambo.

Mitombo yakasiyana siyana maringe nemashandiro ainoita mihlobo yemitombo iriyo. Imweni mitombo inoshandiswa nevantu vanorumba nevanoita mitambo kune mitombo yakadaro vanokaba mabhora vakuwara mitombo inoshandiswa.

Kunemotombo inoshandiswa ngevantu vanoite mitambo yakasiyana siyana. Mihlobo yemitombo yakona yakasiyana siyana ,imweni vanoyishandisa pavanenge begadzirira mitambo, imweni vanoyishandisa vapedze mitambo.

Kune mihlobo yakasiyana inoshandiswe ngevantu, kwozoitewo imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite mitambo yakasiyanasiyana amweni mapilizi , amweni vanoite zvekuzora.

Muhlobo ne mu hlobo ye mutombo yakasiyana inorape vantu zvirwere zvakasiyana asiwo kune imweni mitombo iri kushandiswe nge vantu vanoite zve mutombo kurumba neku tamba bhora.

Kune mitombo yakasiyana -siyana inoshandiswe kurapa matenda akasiyana. Kunezve mitombo inoshandiswa kurapa vanoite zvemitambo pavenge vakuvara paya pane mitombo inoshandiswa kuti vakwanise kuenderera mberi veiite mitambo yavo vakagwinya.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo iriyo inodetsere kurapa zvakasiyana pane mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite mitambo yakasiyana mitambo yakadai ngekurumba nekutamba bhora neimweni yakawanda inoitwa mitombo iyonayo inovadetsera kuti akakuwara unoiswe mutombo wona uwowo.

Kune mitombo yemihlobo yakasiyana siyana imweni mitombo inorapa marwadzo asi pane imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite zvimutambo zvakadai ngekuromba ngekukaba bhora.

Mihlobo yemitombo iriyo inorape zvirwere ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo iriyo inoshandiswe ngevanhu vanoite zvemitambo yakasiyana siyana inosanganisira kurumba nekukabe bhora.

Kune mitombo inomwiwa ngevantu vanoite zvemitambo. Mitombo iyi inoite kuti varambe vakagwinya. Imweni mitombo inomwiwa kana vachinge vakuwara panguwa yemitambo kuti varambe vakagwinya, vanoshandise mitombo yona iyoyo.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo. Imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana. Imweni inokwizirwe panyama, imweni inotwe yekumwiva.

Kune mihlobo nemihlobo yemutombo amweni mapilizi asiwo kune mitombo inoshandiswa ngevanhu vanoite zvemutambo vanenge vakurwara veite mutambao wakadai ngekurumba nekutamba bhora vanopuwa mitombo iyoyo amweni anonga atori mabhandichi.

Kufunda ngezveutano chiro chakakosha. Muntu veshe unosisire kufunda ngendaa yeutano kuti vantu vave neremangwani rapajeka, veishandire mhuri dzavo vane utano hwakanaka.

Mitombo yedu yechivantu yekare iyi yechindau inoshanda ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe iri midzi yemene, imweni anotorwe mashakani oomeswa otwiwa muduri muntu ozobikirwe bota. Kana kuti mutombo wakhona uwowo unoiswa musadza, kana mumvurazve yekumwa.

Mihlobo dzemutombo yechindau dzakasiyana pane imweni mutombo inotorwe mashakani achona oiswe mumvura muntu omwa pane imweni inotorwe midzi dzonyikwe mumvura muntu womwa pane imweni inotorwe makwande achona oiswe otwiwa muduri oiswe mubota muntu omwa

Mitombo yedu yechivanthu inodetsera kurapa ngenjira yakasiyana, imweni inotorwa mashakani akhona imweni inoshandiswa dziri mudzi imweni inotorwa ari makwande. Vanthu vaakuisima mumamizi mavo.

Kune mitombo yakasiyana-siyana yechivantu. Mitombo yedu iyoyo ine zvainorapa. Imweni mutombo inotorwe mashakani awo yeitonasiriswa mafuta ekuzora kuhope. Inosanganisa ana gavakava.

Mitombo yedu yechindau ine mihlobo yakasiyana -siyana, mihlobo iyi inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, pane imweni inonongwa mashakani akhona omeswa oiswa mumvura imweni inobatobikirwe sadza uri mutombo iwowo woiswa musadza kana mubota.

Mitombo yedu yechivantu ,yechindau yechibarirwe, inowonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inowonekwe mumashango imweni vantu vaakuyitora voyisima pamuzi kuti vadetsereke ndiyona inorapa zvirwere zvinenge zvakasiyana siyana .

Mitombo yechindau iyoyo yaishandiswa ngevakuru vedu kudhaya nanyamushi unowu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mutombo inomwiwa midzi yakona. Imweni mashakani anopupumiswa muntu omwa, imweni mashakani anoomeswa otwiwe muduri oiswe mubo...

Mitombo yedu yechindau ine mashandisirwo ainoitwa zvichienderera ngedenda rinenge reizwa muntu. Pane inoshandiswa semashakani woiswe mumvura vantu vomwa, pane inoitwe midzi yoiswe mumvura muntu omwa imweni inoiswe mubota.

Mutombo yechivantu inodetsera kurapa ngenjira dzakasiyana imweni mutombo inoonekwa mushango imweni mutombo yakutosimwa pamuzi ngevantu imweni mitombo inoonekwa mymapuwe mwemene munenge mune mvura inomere umwomwo imweni mutombo inoonekwa munogara mhuka.

Mutombo yakasiyana nemuhlobo wayo nemashandisirwe ayo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana mitombo yechindau mutombo yechinyakare imweni inowanikwe mushango asi vantu zvinezvi imweni yemutombo iyi vakutoisime mumuzi kuti vaone kudetsereka ngekuti mitombo iyi inodetsera yaampo.

Mitombo yechindau yaishandiswa ngeasharuka edu kudhayakwo, mitombo ineyi yakushandazve mazuwa anaya kurapa zvirwere. Yakuvandudzwa vanofunda zvikoro zvepadera vakufunda kuite izvozvo.

Mitombo yechivantu yakutorwa yeifundwa ndiyo pamusoro payo uye mitombo yechivantu yaku asira mafuta anozorwa ngevantu. Mutombo wakaita segavakava unotorwa weinasirise mafu.

Mitombo yedu yekudhaya inodetsera yaambo pakurapa vantu zvirwere zvakasiyana-siyana. Ine muhlobo dzakasiyana: imweni yakhona inoite zvekunyikwe mumvura yomwiwa, imweni yakhona inoite zvekuiswa mubota muntu orya riri bota, yeishanda maningi kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvine vantu.

Mitombo yechiantu inoshanda ngenjira dzakasiyana. Mazuwano vanofunde kuzvikora zvedera vakutora mitombo yechivantu iyi yeinasiriswa kuti iite mitombo yechiyungu yeishanda semitombo yechiyungu. Ana gavakava avo avavo vakutorwa veinasiriswa kumwa nezvakadaro zvo.

Mitombo yechindau inorapa ngenjira dzakasiyana, imweni mitombo inotorwa midzi dzakona dziswe mumvura. Imweni mitombo inoomeswe mashakani ozo twiva oiswe mubota rinorya vantu.

Mitombo yedu yeChindau iri mumihlobo yakasiyana. Imweni mihlobo inouya iri muhlobo inomwiwa. Imweni touye kubikirwa iri musadza, asi mitombo yoshe iyoyo inorapa zvirwere zvaksiyana siyana.

Mitombo yedu yekare yechindau, yaidetsera kurapa matenda akasiyana. Nanyamushi unowu, inoshandiswe kurapa zvakasiyana. Imweni inoshandiswe mashakani, imweni midzi yakhona, imweni inoshandiswe ari mashakani oomeswa ,oiswe mumvura muntu omwa.

Mitombo yedu yeChindau yakushandiswa kuite mitombo yemazuva ano inototengeswa muzvitoro zvemutombo nekuonekwe kuzvibhedhlera. Vakuinasirisa kuzvikora zvepadera. Vana vanofunde zvikoro zvepadera vakuiningira mitombo iyoyo.

Mitombo yedu yechindau yechibarirwe inodetsera kurapa matenda akasiyana mitombo yechindau yakutotorwawo yeitosimwa kuti ionekwe kushanda kwayo aichagari mushango yakusimwa mumamizi.

Mitombo dzedu dzechindau dzechivantu dzaishandiswe kudhaya nanyamashi dzinoshandiswa dzinenge dziri muhlobo yakasiyana siyana. Imweni muhlobo ngeinomwiwe mwidzi, imweni inoomeswe mashakani otwiwe muduri oiswe mubota , imweni inotorwe mashakani onyikwe mumvura otomwiwa.

Mitombo yedu yechivantu yaishandiswa kudhaya inoshanda ngenjira dzakasiyana. Mazuwanaya mitombo iyi yakushandisa kugadzira mapilizi atinoona muzvibhehlera atinoona achitwngeswazve kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Munyika yedu mitombo yechindau yakukosheswa. Mitombo yechindau yakutosimwa, imweni vantu vachiona kushanda kwayo. Yakukosheswa ngekuti inemashandiro akanaka.

Mitombo yechindau ine mihlobo yakasiyana-siyana, imweni inoshandiswa kurapa zvirwere zvepabonde. Inotorwa yoiswe muzvibhodhleya mune mvura, muntu omwa kwemazuwa aanenge abhuirwa.

Mitombo yakawanda yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe mashakani akhona aomeswa , imweni inoshandiswe midzi dzakhona kuti vantu varapwe. Midzi dzinonyikwe mumvura vantu vomwa.

Mitombo yedu yechivantu ine mashandisirwo akasiyana. Inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana zvichiendera nemuhlobo wakona. Imweni inonyikwe midzi mumvura yomwiwa. Imweni inoiswe mashakani otwiwa oiswe mubota kana musadza.

Mitombo yedu yechiantu inemihlobo yakasiyanasiyana yeishandiswa ngenjira dzakasiyanasiyana imweni inonyikwe midzi yayo mumvura ,mvurayo yoto mwiwa ,imweni makwande akona anootwiwa oiswe mubota muntu wotorye bota kana kuise musadza.

Mitombo yedu yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana zveienderana ngemuhlobo wakona. Imweni inotorwe mashakani oomeswa otwiwa yobikiswe bota. Imweni ino shandiswe iri midzi yakona inoiswe mumvu..

Muhlobo nemuhlobo yemitombo yechivantu iriyo. Imweni inotorwa mashakani akona oomeswa muntu oisirwe mumota, imweni midzi inonyikwa muntu omwa, imweni makwande anotorwa oomeswa otwiwa oiswe musadza kana munyari mwubotamwo muntu otomwa oto...

Mitombo yekudhaya yeChiNdau inoshanda ngenjira dzakasiyana. Imweni inoiswe mumvura midzi yakona yomwiwa. Imweni mashakani anotorwa oomeswa otwiwe muduri oiswe mubota kana mushadza rinenge richirye muntu. Imweni inomwiwa ari mashakani onyikwe mumvura yomwiwa yakadaro.

Mitombo yedu yechindau inemamwirwo ayo akasiyana amweni anotorwa ari mashakani oomeswa mashakaniwo awawo otwiwa muduri ozoiswa mubota kana musadza rinomwa muntu imweni inotorwa iri midzi yomiswa muntu yanyikwe mumvura imweni inongotorwa ari mateko akona omwiwa.

Mitombo yedu yekudhaya yechivantu yechindau inobetsera kurapa zvirwere zvemuhlobo vakasiyana-siyana. Imweni inotorwe mashakani onyikwe mumvura muntu omwa. Imweni inotorwe midzi dzonyikwa mumvura muntu omwa. Imweni inotorwa makwande akona oitwive muduri oiswe mubota.

Mitombo yedu yechivantu, yechindau yaishandiswa kudhaya nanyamushi unowu inoshanda. Inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inoiswa midzi yayo yotomwiwa. Imweni inotorwa makwande yawo ibekwa mumvura yotomwiwa. Imweni inotwiwa muduri yozoiswa mubota kana sadza.

Mitombo yedu yechindau inoshanda ngenjira dzakasiyana mitombo imweni inovanikwa mushango mainotsive midzi dzayo dzotonyikwe mumvura muntu otomwa. Imweni inotorwa mashakani ototwiva otwiva mudhuri yoiswe mubota kana sadza. Imweni anotorwa mashakani onyikwa mumvura muntu otomwa.

Mitombo yedu yechindau inodetsere kurapa zvakasiyana siyana ngenjira dzakasiyana uye ine mihlobo yakasiyana. Mazuvanaa mitombo inoiyi yakutotorwa mushangomwo mwainowanikwamwo yeitotengeswa kuti vantu watenge zvinowa zviri kuite kuti irambe iine chiremerera irambe yeishandi.

Kunemihlobo nemihlobo yemitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kurapa vantu. Amweni inotorwe mashakani akona oomeswa otwiva vochiiswe mubota kana musadza vantu vorya. Imweni inoite yekunyikwe midzi vantu vomwa mvura yakona zveshe zveide.

Mitombo yedu hechinyakare yakabvira kare yeishandiswa ngeana sekuru edu. Inezvainodedzera ,mazuva ana-a mitombo iyi yakudetsera zvakanyanya ngekuti yakutotorwa yeifundwa ndiyona yopedze vochitsvaka kuti inorapenyi, voiise muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Mitombo yedu yechindau inoshanda ngenjira dzakasiyana amweni anotorwa ari mashakani oomeswa otwiwa muduri ozobikirwe bota muntu kasadza orya imweni inotorwa iri midzi yonyikwa muntu omwe mvura amweni anotorwa ari makwande otwiwa twiwa otoiswazve mumvura muntu omwa.

Mitombo yedu yechindau kana kuti yechiantu ine mhando dzakasiyana imweni mhando ngeyekuti pane mitombo inoshandiswe mashakani imweni inoshande midzi imweni inoshandiswe makwande yeshe iyoyo inora.

....yechindau inemihlobo yakasiyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mashakani anoomeswa otwiwa muduri oiswe mubota kana musadza. Imweni midzi dzinoiswe mumvura dzozomwiwa, imweni inopupumiswe mashakani akona, womwa.

Mitombo yedu yechindau yechinyakare yechivantu yaishandiswa navasharuka vedu inoshanda kurapa zvirwere zvakasiyana. Imweni inotorwe mashakani akona oiswe mumvura. Imweni yakhona inotorwe midzi yakhona yoiswe mumuvura. Imweni inokuiva yoiswe mubota.

Mitombo yechivantu inoshanda ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwe mashakani oomeswa, otwiwa, oiswe mubota. Imweni inotorwe midzi dzakhona dzonyikwe mumvura yomwiwa. Imweni inotorwe makwande onyikwe mumvura muntu otomwa. Mazuwa anoya vamweni vaakutoisime pamuzi.

Mitombo inodetsere kurapa zvakasiyana yechivantu chedu, imweni inotorwe mashakani oomeswa ozotwiwa muduri vantu votorapiwa, imweni inomwiwa midzi yakhona imweni mashakani akhona anopupumiswa muntu.

Mitombo yechindau yechibarirwe inoshande kurapa matenda akasiyyana-siyana. Ngenjira dzakasiyana imweni inobikwa mumvura midzi yakona. Imweni mashakani akona anoomeswa otwiva oiswe mubota kana kubikirwe musadza.